qoodanka daro asay shiiqidi baynta woga woga qoncise ammayowa ma7idi sinthe kehdi bantawu guppishenne kaa7ishe de7oosona

qoodan daro asay shiiqidi bantawu quma maano giigida qumappe ekkidi bishinne miicishe de7oosona

Qoodankka daro asay issife shiiqidi oydiyan uttidosona guyiyaaraka qassi keeththati de7eyssi beettes issi baggara qassi mithay deyssi beettes.

keeththa giddon nam7u maca asay sintha baggara kushen oyqidi qanxishe doosona guyarakka qas pengiyara asay gelishe do7osona

Wolqama keeththay deyssi beettis he keeththas qas sintha baggara ke7idi asay bantawu ereya banta wogara guppishenne wolera ka'ishe de7osona.

Kaameti eqqidussona issi kaameya giddo gelanaw qoodan daro asay maarara eqqidi nangees issoti issoti qass gelishe de'oosona.

issi keeththa giddon goli aaziya maya mayidi eqqidossona daroti issi cugan qasse intaw quma immanawu giigissishe de'ieyssati do'osona.

Qoodanka daro hasay aadhdhi aadhdhiti qasse issoti baynta woga qoncisaya maya ma7idi uttidosona issoti issoti wolira haasayidi miicosona

Keeththa giddon issife shiiqidi maarara uttidi deyssati beettosona sintharakka qass intako gete simmidi heedzdzo asay uttidi haasayishe deyosona

Qoodanka keehi daro asay ogeyan eqqidossona intika wolira sugetishe eqqidossona sahaykka qassi dhuma bollarakka poo'oy bettes.

Issi keeththa giddon qoodan daro asay shiiqidi cugan cugan uttidosona issi cugandeyssati qasse woli aaziya moya ma7idi uttidosona.

qoodanka daro asay banta kumeththa maya ma7idi sinthe xeellidi miicishe deosona inta guyarakka qass bandira misiley deyssinne gita buquro misileti doossona

qoodan daro asay shiiqidi deeyssati beettosona intafe issoti issoti cugan uttidosona issoti issoti eqqidi ubbaykka tishsh gidi sintha xeellosona

Keeththa giddon issi bitane ba woga quncisi ammayoa ma7idi kushea baagakka shiishshidi darapheeza bolla wothidi sinthe tishigi xeellees.

Qoodanka daro asay kumetha bantamoya ma7idi maarara shiiqidi oydan uttidi hayzeysona issoti issoti qasse miicishenne kusheya baqqishe duossona

Qoodanka oyddu asati tishsh gidi beettosona nam'ati wolis kushea immidi sarothosona guyarakka qass cililo malara deya mithatinne uuthati beettosona.

issi keeththa giddon qoodanka daro asay banta oosoa qoncisiya maya ma7idi oydeya bolla uttidosona intika kushen dawtara oyqqidi sinthe xeellosonna

Issi keeththa giddon qoodankka daro asay uttidosona issoti issoti kushen dawutara oyqqidi xeellishe de'oosona issoti issoti siinththa xeellishshe de'oosona

qoodan daro asay eqqidosona intafe qass issoti issoti baynta gade woga qoncisiya mayo7a ma7idi kushenka toora oyqqidi eqqidosona sintha baggarakka qass issi bitaney eqqees

qoodanka daro asay shiiqidi uttidosona intafe qass issoti issoti giddon aadhdhidi baynta woga qonciseya maya ma7idi uttidosona intika qass sinthe isgidi hayzosona

qoodenka nam7u asay weli aaziya mayoa ma7idi eqqidi tishsh gidi sinthe xeellosona inta guyanka qas keeththay deeyssi beettees

Woli aaziya mayowa ma'isi issife maarara eqqidi miicishe sintha xeellishe de'oosona inta guyarakka qas keeththay deyssi beettees.

qoodanka ichashu nayti deyssati beettosona intika banta hu7eyappe to7o direse kammidi issoti issoti sinthe xeelli miicishe de7oosona

qoodanka oyddu asati beettosona issoyka qass gatta keeththe bolla kushiya de nthidi bessishe haasayees guyarakka qass cililo uutha haythati de7oosona

Issi keeththay deees keeththa bollanka dumma dumma malarati ettidi deeyssi beettees matanka issi mishiriya gulbatada ude xeellashe da7awus

mal7ora wodheya kaththa qumay kaxi keeydi gaytan aadhdhidi tiish gidi beettees eya giddonka qasse soolloy deyssi beettees.

Qoodanka daro asay beettosona issi mishireyakka ba naa idimmada uttas sinthanka bayzayabata kessada woththas.

wolqama haaththay de'iya abbay beettees he abba gaxanka qasse cililo maataynne mithati shiiqidi issife dee'eggi beettees

qoodanka daro asay zeetowara hamuttidi sintha yiishe issoy issoy eqqidi banta woga qoncisiya moya ma7idi kushenka toora oyqqidosona

Gitta mithayi deyeyisi bettessi he mitha gidonikka qoddani corra assayi eqiddi hassayishe deyosona mitha guyara qassi kethatine mattati dessi

Nam'u gatta keeththay deysi beettees eya guyarakka qase daro mitha haythatinne mithati deees sinthara qass ogey beettees he ogera issi qeeri naay keeththakko gede bishe dees.

Maca asay huupheppe biidi to'o direse bantana kammisili ma'idi nayta kushenkushen idimmidi wolera haasayishe de'oosona.

Wolqama denbay beettees he denbanka qass cililo maatay dees maata qass miizati shiiqidi mishe de7oosuna guyarakka qass mithati beettes

Goodanka daro maca asay deeyssi beettees intika qass banta wogadan ma7idi kushenka oyqidi miicishe ufayettishe de7oosonna.

qoodanka usuppun macasay tish gidi sinthan beettosona intika qass banta woga qonciseya mayawu ma7idi kushenka mitha oyqqidi issiya qasse pugashe dawus

Issi bitaney kushen gondallenne toora oyqqidi eqqidi sinthe xeellees a guyanka daro mithatinne haythati de'osona.

gaytan qumay shiiqidi de7eyssi beettees ye quma giddon soolloy ashoy mashshay darubay deyssi beettes

issi bitane bawu oosas koshshiya ooso miisheta shiishshidi ba tohan yedhidi ba kushen oyqqidi daddishe de'ees

misileynne xuufey de7eyssi beettees he misileya giddon issi macasiya ba mayoa ma7ada bessanaw eqqada sinthe xeellashe daawus

Issi topheya kawoy oydeya bolla uttidi ba kumeththa maama7idi kushea kushea bolla wothidi sinthe xeellidi haasayishe deees

Miisiliya bolla qoodankka nam'u asay deyssi beettees eyappeka issoy qass ba kusheya denthidi haasayishe dees issoy qass misiliya oyqqidi siinththe xeellees

issi keeththa giddon kumetha banta maya ma7idi daro asay maarara eqqidi de7eyssati beettosona

Nam7u oosanchati banta hiillara go7ettidi bolla mitha suu7eakkeydi giigissishenne maarayishe de7oossona

hiillanchay ba hiillara bolla ke'idi asas go'a imiya miishey iitin giigissishenne lo'ethishe de'ees

shiiqidi de7iya haaththay beettees aadhdhidikka qasse keeththay maatati mithati qasse poo7oy deyssi beettees

cililo maatay de'a denbay beettes sinthara guyarakka qase qoodan daro keeththay cugan cugan keexxettidi maarara dizayssi beettes

Wolqama kaamey eqqidi ba bollafe denththidi sa'an woththees eqa asaykka yuushshan eqqidi xeellosona

issi oosanchoy ba ooso mayo ma7idi eqqidi sinthe xeelles guyarakka qasse daro hiillara hiillara go7ettaa ooso miisheti de7oosona

oosanchoy banta hiillan oosettida go7a immiya miisha bolla ke'idi lo7ethishenne maaraysishe de'es

haaththay shiqidi oyqetidi deyssi beettees he haaththa bollarakka asi hamuttidi aadhdhanau ogey keydi deyssi beettees matanka cilillo maatay deyssi beettees

saloy shaari aadhdhi deyssi beettees giddon qasse issi mitheya de'ara beettawus he mithe bollarakka daro wodoroti xaaxettidi duge simise

qoodanka nam'u asay bolla keidi ooso maya ma'idi ooththi shedde oosona matarakka qas cililo mithaynne keeththati de'iyassi beettees

sa7ay demba he denba bollaka qasse maatay de7ees kaamey qass eqqis matanka daro asay shiiqidi ooththishe de7oosona

Sintha baggara qoodan nam7u asati ooso ooththishe de7osona guyarakka qasse nam7ati eqqidossona inta achchanka kaamey deyssibeettees.

Qoodan daro asay shiiqidi eqqidosona entafe qassi issoti issoti banta kusheya xaaxidi tiran woththidi eqqidi sinththe tish gidi xeellosona

Ogey beettees he ogiyarakka qase daro asati laasishe doossona inte giddonka issi bitane kishi gidi beettees ikka miicishe kushiya nam'a bayssa biradheya denththidi laasses

Keethape kare baggara cugan cugan maarara oydynne xarapheezay shiiqidi uttidayssa beettes aadhidikka qassi cililo mithatinne abeenati de7ees.

Issi bitaney bawu ooththiya keeththan uttidi asaska bayziya ba iqata giissidi uttidi sinthe kishsh gidi xeellees.

Wolqama keeththa giddon qoodanka nam7u asay deyssi beettees intika qas eqqidi wolera kushe imettidi miicishe duussona matanka qas bandira misiley deyssi beettees

issi keeththa giddon nam7u asay deyssati beettosona issi bitaney bawu maaddiyaba ekkanawu yidi issi mishiriwo haasayesees akka ooththashe dawus

issi keeththa giddon qoodan daro asay deyssi beettees intafekka qasse issi baggara banta oosa ooththishe maarara uttidi de7eyssati beettosonna

issi keeththa giddon qoodan daro asay maaran maaran banta bootan uttidi oosoa ooththishe de7oosona qasse dawutaretikka dooretti doorettidi de7oosona

Wolqama keeththa giddon qoodanka daro asay maarara uttidosonna issi cugan issoyka qass eqqidi haasayanaw xeellishe deees.

keeththa giddon tamay lo7ethidi cuuydi cushay kumidayssi beettees qasse oydeynne xaraphizay shiiqidi cugan uttidi deyssi beettees

keehidi lo7iya issi kaame eqqididees he kaamiya matanka issi macasiya dooyada kaamiya giddo gelana nawus yokka qass sinthara dentheyssati de7osona

Issi keeththa giddon qoodan daro asay cugara shiiqidi uttidosona sintha bagganka issi bitane ba oosa miisha oyqqidi giigissidi intawo haasayishe dees.

Oyddu bootan shaaketidi de'ya misileti beettosona daro asay shiiqidi wolira uttidi miicosona issi bagganka intawu koshshiya iqa ehidi wotidosona maarara.

keehidi lo7eya cilllo maata bollan baynta oosanchoti banta mayo7a ma7idi haaththa maata ushshi shirdi oosona yuu shanka qas keeththati di7oosona

wolqama keeththay de7eysibeettes keeththa sinthanka qasse daro asay shiiqidi eqqidosona issoti issoti baynta oosa qonciseya maya ma7idi eqqidosona

daro kaameti ogiyan eqqidosona he kaameta sinthankka daro asay shiiqidi eqqidi xeelloosona sa7aarakka qassi haathay goggidi bees.

qoodanka ichashu qeeri naytii oosowa qoncisa maya kumeththa ma7idi banta kusheaka haytha achchan wothidi sarota immishe de7osona

issi bitane ba ooso maya qonciseyssa ma7idi kushe zokku aaththi wothidi eqqidi sinthe xeellees dha guyarakka qase keeththaynne kaamey deyissi beettes

Issi keeththa giddon kumetha banta ooso quncisaya mayoa ma7idi maaran uttidosona intafekka qass issoti issoti sintha tishi gidi xeellosona

issi keeththa giddon qoodan daro asay shiiqidi eqqidessona entafe qas sintha baggara issi bitane eqqidi kushiya denthidi entawo haasayade inti miicosona

Qodanka daro asay issife shiiqidi keydi kushan bandira misiley deyssa oyqqidi duuna doyidi haasayishenne ufayettishe d'oosona.

wolqama keeththay yuushoon keexettidi de7eyssati de7oosona inta giddarakka qasse daro asay hamuttidi bishe de7oosona issoti issoti aadhdhidi guye hamutosona

wolqama keeththay ude salokko gakkana haniya keexettidayssi deees sa7a bagganka qasse daro asay eqqidi de7eyssati beettosonna

Wolqama keeththay keehidi lo7eyssi deees keeththa sinthanka qas daro cililo abibatinne maatati de7oosona ya bollarakka qas booththa deeshati laasosona.

Wolqama malalo7eya keeththay de7eysi beettis he keeththa giddonka aadhdhidi aadhdhidi daro muisheti de7oosona qasse issife cugan shiiqidi oydeti de7oosona.

Wolqqaama keethati zeetora eexettidide7eyssati beetesikka qassinkka ushacha baggankka haddirssa baggankka keexettidi de7ees giddon ogey deyssi beettes

ogey bookketidi keexxettishi dees he ooso ooththeya oosanchotikka diyoosona yuushanka qassi keeththatinne mithati de7eyss beettosona

qoodanka daro asay shiiqidi uttidi de'ishe beettees entappekka qase issoti issoti kusheyan bandira misiliya bolla denthidi oyqqidosona issoti issoti kushiya baqqosona

wolqama keeththay de'eysi beettees he keeththa sinthanka qas kaameti eqqi dosona dalga ogeykka beettees

wolqama keeththati keexettidi deyssatinne keeththa yuushara qasse abeebati maatati mithati shiiqidi keehidi deyssati beettees

wolqama keeththa giddon dalgan issi oyderanne xaraphezaara de7eyssi beettees xarapheza bollaka qas ooso miya miisheydees

keeththay deyssi beettees keeththa sinthanka qoodan heedzdzu asay dees issioy uttis nam7ati eqqidosona keeththa pengiyanka qase issi asi eqqidayssi beettees

Qoodan daro asay cugan cugan issife gididi oosoa ooththishe do7osona issoti issoti haaththa duuqi duuqi efidi entaw qolishe deeyssi beettes

Issi keeththa giddon qoodan daro asay shiiqidi de'oosona intafekka qass issoy sintha baggara haasayade inti qasse iya siyoosona.

issi wolqama keeththay de7eysi beettees keeththas ushachcha baggarakka haddirsa baggarakka guyarakka mithay shiiqidi de7eyssi beettees

keehidi lo'iya wulqama keeththe sinthan qoodanka daro asay beettees intafe qas daruti sintha baggara uttidosona guyarakka qas daruti eqqidosona

issi keeththa giddon issi oydey sinthe keydi tishshi gidi beettishe dees da guyarakka qas oydeti deyssati beettosona

Nam'u attuma asay eqqidi deyssi beettees guyarakka qasse wolqama keeththay ude salo gakkana keexetidayssi deysi beettees matanka qass kaameti eqqidi de'oosonna.

keeththa giddon oosos go7eya miishetinne oydeti xarapheezati cugan cugan shiiqidi de7eyss beettees

Keehidi lo'iya wulqama keeththati ushachcha bagganka haddirsa bagganka deyssati beettosonna giddon qas daro lo'iya cililo maataynne mithay abeebati de'ees.

Issi keeththa giddon qoodan daro asay beettosona sintha baggarakka qas oyddu asati wolli aaziya amayoa ma7idi xeellishe doosona

wolqama keeththay deeysi beettees he keeththa qoncisiya uufeykka bollan deees kariyarakka daro asay hamutidi gelishhenne ke ishe beysi beettees

Qoodan oyddu asay deyssi beettees nam7atikka qass baynta borsa dooydi be ishenne bessishe de oossona nam7ati qass matan eqqidossona

issi keeththa giddon qoodanka daro asay shiiqidi di7oosona intafekka qass issoti issoti uttidi entana bessosona intika shiiqidi lo7ethi xeellishe deosona

Qoodanka daro asay ogiyara bishe doossona sinthanka qass nam7u asay misileya oyqqidi hamutosona guyarakka qas cililo mithay deyssati beettees.

Issi wolqama keeththay beettees he keeththa giddonka ase paatheya dhaleti maaran maaran dooreti didees issi mishirayakka bayzawus issoy shemmanaw yiidi eqqis.

Issi bitane kish gidi sinththa xeellishe dees aa guyarakka qasse keeththay deeys beettes keeththa pengekka qasse douya dees

keeththa giddon issi bitane kumeththa ba mayoa ma7idi murgiyarakka qasse sharbiya yeggidi eqqidi ba ooso miisheya xeellishe deees

Issi keeththa giddon qoodanka ichashu asay tish gidi beettosona intika qas sinthe xeelidi ezgidi hayzishe de'oosona.

ogeyarakka qoodan daro asay keidi hamutishe doossona intafekka qass sintha baggara nam7u asay misiliya oyqqidi sinthe boosona matanka mithati deyssi beettees

issi macasiya uttada ba kushe nam7a wole gaththa cu dumada pude xeellashe dawus matanka qass keehi lo7eya ababaynne keeththati de'ees

Misiliya bolla cugan cugan asay uttidayssati issoti issoti qass ooththishe deeyssati qass wolira haasayishe deeyssati deyssati beetosona.

keeththay keexettishe de7eysi beettes bolla baggarakka dumma keeththay keexettes garsa baggarakka dumma keeththay keexettes sinthara qass bookketi kehida biittati beettosuna shiiqidi deyssatii

Ogey oosettishshe bees daro asay qasse ogeya ooththishenne giigissishe de'oosona siinththa baggarakka daro asay hamuttidi bishe de'oosona

qoodanka daro asay shiiqidi maarara cugan cugan uttidosona. sintha baggarakka qase donzha asata shiishidi utisidosona

Qoodan daro keeththati yuushan dumma dumma cugara keexettidi deyssi beettees giddonka qasse asatinne haaththati buquroti deyssi beettes.

Ogeya bolla qoodan daro asay shiiqidi eqqidosona entika qasse issoy issoy wolira hasa7idi miicishe deossona matanka qas kaameti eqqidayssi beettees.

qoodanka daro asay issife shiiqidi eqqidayssi beettees intika qass issoy issoy banta woga qoncisiya maya ma7idi eqqidosona guyarakka qasse keeththay deyssi beettees

Ogiyara qoodan daro asay issife keydi hamutishe de7oosona intika qas qeerinaa misiley deyssa kushen oyqidosona guyarakka qass mithaynne maatay dees

Qoodanka daro asay maarara eqqidi de7eysi beettees intafekka qass issotu issoti aadhdhidi kushen oykqida bantamoobayliya xeellishe de7oosona.

ogey beettes he ogeyarakka qasse daro kaameti boosona aadhdhidikka qasse asati hamutishe de7oosona issoti issoti qasse uttidosona ogeyan

qoodanka daro asay shiiqidi uttidosona dereya bolla intafekka issotisoti kusheen kontiyanne akafa oyqqidi uttidosona

walqama keeththay keehidi lo7eyssi de7eysi beettees egidonka qass nam7u asati yuuyi yuuyi xeellidi be ishe du7osona

qoodanka daro asay banta gadeya qoncisiya mayoa ma7idi maarara oyden uttidi sinthe xeellishe do7oossona inta sinthanka daraphizay dees

Keeththay keexxettishe deyisi beettees garsa baggarakka aadhdhidi aadhdhidi issoti wuridosoona bolla baggarakka qas keexettishe deysi beettees

kaamey ogeya goyshe deeyssi beettees ushachcha bagganka keeththaynne mithati deyssi beettees haddirsa bagganka mithati de7eysi beettees

Issi bessan issi macasiya baw bayziya iqa giigissada shiishada maaran maaran doorada wothin daro asay qass shiiqi yiidi iissa be ishenne yo hasayisishe doossona.

Qoodanka daro asay shiiqidi eqqidosona intafekka issoti issoti kushiya xaaxidi eqqidosona guyarakka keeththatinne mithati deeyssi beettes

kaamey eqqis he kaamiya achchanka daro asay shiiqidi eqqidosona issoti ssoti kaamiya bolla kusheya woththidosona guyarakka qass keeththatinne mithati de7oosona

ogey beettes he ogeya gaxay qass iitidi bookketi bookketi deeissi beettees ushachcha bagganka haddirsa bagganka keeththati deeissi beettosona

qoodanka daro asay issipe gididi wolira kushen oyqidi miicishe doossona guyarakka keeththaynne mitha haythay deessi biyettees

qoodanka daro asay deyssati beettosona sinthe ke idi issi bitani tishsh gidi beettees iya guyarakka qase keeththay de7eyssi beettees

Ogey beettees ogeyappe aadhdhidi issi baggara mithaynne issi baggara keeththay deeyss beettees aadhdhidi qas misiley deyss beettees.

qoodanka ichashu asati deeyssati beettosona issoy qasse ba borsa oyqidi eqqis oyddatikka baynta oosa qoncise amaya ma7idi eqqidosona

Ogeya bolla qoodan ichashu asay deyissi beettosona oyddatikka banta ooso qoncisea woga maya ma7idi de7oosona issoy giddon borsas sinthan wothidi eqqidi haraso xeellees.

Qoodanka daro asay maarara issippe shiiqidi eqqidussona intika qas sintha kanche xeellewusona guyarakka qass daro mithatinne keeththi dees.

Wolqama keeththay keexettidi deyssi beettis keeththa sintha baggara penge doyadis karenka issi baggan shiiqidi cugan eqqidosona issoti issotii

qoodanka laapun asati sintha baggara beettosona usuppunati qass banta kushiya denthidi qaala geloosona issoy qass eqqidi intahu waasayees

qoodanka heedzdzu macanayti deyssati beettosona intafe qass issiya dendaqada haasayawus nam7ati qasse uttidosona wolli aaziya moyo7a ma7idi doosona ynte

issi keeththa giddon qoodanka daro asay de'oosona intika qass cugan cugan uttidi haasayishinne hayzishe de'oosona.

qoodanka daro asay beettosona entika qass banta timirtiya wursidi ma7iya kumetha moyo7a ma7idi banta kushiya ude denthidi qaala gelishe doosona

Qoodanka daro asay cugan cugan maarara uttidosona issotikka aadhdhi adhii xaafoosona issotikka haasayosona guyarakka qase daro keeththati beettosona.

Issi keeththa giddon wole aazaya maya ma'idi macasa kanchoy uttidi sinthe xeellidi hayzishe de'oosona.

issi keeththa giddon maarara de'iya ombereti biittosona sintharakka qasi xaraphezati c'ugan c'ugan deyssati beettosona

keeththa giddon issi bitane ba oosoa qonciseya kumetha may7a ma7idi ba ooso miishetikka sinthan de7aa boottan uttidi xeellees

ogey beettees he ogiyanka qas ba oosa qonceseya kumeththa mala ma7idi kushen mitha oyqqidi sinthe tishsh gidi xeellees guyarakka qase mithati haythati deyssi beettees

Qowodanka daro asayi issife keydi wolira ogiya pittishenne lo'ethishe de'oosona guyarakka qas keeththatinne mithati de'oosona.

kaamey ogiyara bishe dees kaamiya bollaka daro asati eqqidi kusheya denthishe du7osona sa7a bagganka qasse shiiqidi asay xeellishe de7osona

Qoodanka daro asay issife kehidi dereya bolla deaa buuriyanne iitabata pitti geelisidi giigissishe do7oosona.

kaamey moorettidi go7onna iita iqata hi hidi qolishe deees anka qass shiiqidi daroti do7oosonna

Ogey beettees he ogiya bollaka qasse keehidi daro asay keidi issifetethan ogiya pittidi maaraydi lu7ethishe deees ushacha bagganka qas gita wolqama mithay dees hadirsa bagganka mithati de7osona

daro asay banta issifetetha qoncisanaw issife ke7idi ogeya buurishenne pittidi lo7ethishe du7oosona giddonka aadhdhi aadhdhi banta ooso qoncisaya mala ma7ida asaykka de7oosona

Qoodanka daru asay issife heedi ogiya pittishenne maarayishe de7oosona intafekka qass guya baggara mitha haythatinne mithati de7oosona

Issife cugan keedi asay ogiya pitishenne maarawishe deeyssi beettees iyaappeka qass sintha baggara mithatinne keeththati deyssati beettees

qoodan daro asay ooso ooththishe doossona wolera issoti issoti bollafe duge immiyade saappe qas keydi ekkidi duge saan deyssatas wodhisishe de7eyssati beettos

Qodanka daro asay issife keydi ogiya pittishe buure akka shiishshishe de' sona matanka kaamey eqqes guyarakka qas daro mithatenne haythati de7eysi beettees.

Issife daro asay ke'idi banta issifetetha qoncisishe ubbaykka shiiqidi pittishenne maarayishe de'oosona.

issi bitaney ba keeththan uttidi ba kushenka waraqateya oykqidi asi waatidi go7ettaneekko ba hiilla odishe deeyssi beettees

issi keeththa giddon qoodan daro asay shiiqidi oydan uttidusona intika qas sintha xeellidi hayzishe du7osona giddonka qas aadhdhi aadhdhi eqqidayssati du7oosona

issi bitaney kishsh gidi sinthan eqqidi haasayishe deeysi beetes guyarakka qasse daro asay cuwen cugan eqqidi ooththishe deyssi beetees

Qoodan daro qeeri nayti woli aazaya booththa moya ma7idi ubbaykka banta kushea namu7a salo denthidi wolira miicishenne de7oosona

Qoodanka daro asay shiiqidi eqqidossona sintha baggara qasse oyddu asay tish gidi beettosona intika qass sintha xeellidi hayzoosona

Haysanka daro asay kumeththa banta maya ma7idi aadhdhidikka qasse woga qoncisaa maya bollara ma7idi kushenka qas bonco oyqidi hamuttidi bishe doosona

qoodanka daro asay baynta woga qonciseya maya ma7idi issife ke7idosona sinthan qasse nam7u asay banta kusheara qanxishe de7oosona guyara inti xeellosona

qoodanka oyddu asay deyssati beettosona intafeka heedzdzati qas issi cuban eqqidosona sinthan misiley beetteyssa xeellosona inti

qoodanka daro asay shiiqidi eqqidayssati beettosona intafe qass sintha baggara issoti issoti wolis kusheyara sarota immoosona

Asi bawu7eriya hiillara go7ettana medhettidi ke7ida iqay deyssi beettees aguyarakka qass zuumatinne mithati maatati deyssi beettees.

Wolqama keeththay keehidi lo7eysi dees he giddonka qass daro asay cugan cugan oydian uttidi sinthara beetteya misileta xeellosona.

Qoodanka daro asay eqqidosona sinthara qass banta oosa ooththiya oosanchotikka eqqidosona guyarakka qass qoodan daro kaameti eqqidi de7oosona

keehidi lo7eya wolqama keeththay keexettidi de7eysi beettees he gidarakka qas qoodan heedzdzu asay beettees intika qas yuuyidi xeellidi malalettosona

qoodanka daro asay banta kumetha moya ma7idi maarara eqqidi sinthe xeelli shetis inta guyarakka qasi misileti de7yassati beettosonna

qoodanka daro asay maarara uttidossona enta giddonka issoy issoy woga qoncisiya maya ma7idi baynta kushenka mitha oykkidosona

Ogiyara qoodan daro kaameti maarara bishe do'osona he kaameya giddorakka qase nam'ati ude keydi kushea denthidi sarota immishe boosona

Giddaara ogey deyssi beettees he ogiya giddon qasse kaamey issoy bishe dees ushachcha bagganka haddirsa bagganka ogiyara asay hamutees aadhdhiti qas keeththati deyssati beettosona.

wolqama keeththa giddon qoodanka daro asay shiiqidi eqqidosona. entappe qas issi bitaney sinthe aadhdhidi entana bessishe deees enttikka qasse xeellosona

Qoodan daro asay baynta woganne banta gadiya qoncisiya mayo7a ma7idi shiiqidi uttidosona inta giddonka qasse nam7u asay eqqidosona.

keeththa giddon qoodan daro asay shiiqidi de'osona issoti issoti cugan cugan uttidi qass issoti issoti cugan cugan eqqidi woli beyide haasayosona

issi keeththa giddon daro go7a immiya miisheti do7osona daro asayka qass cugan cugan eqqidi wolera haasayishenne odettishe ooththishe do7oosona

Issi keeththa giddon qoodan daro asay shiiqidi de'oosona issi waggan cu gara eqqidi haasayeyssatinne qas woli si'eyssati de.oosona.

keehidi lo'iya keeththa giddon daro asay de'oossona intafeka qass issoti issoti gelishe kushen ababa oyqqidi immishe doossona

issi bitane kumetha may7o ma7idi eqqidi haasayishe deees aguyarakka qase dalga xuufe misiley deyssi beettes

Wolqama keeththa giddon qoodanka nam'u asay deyssati beettosona issi macasiya xaafashe de7aade issi bitane qasse haasayishe deees.

Qoodanka daro asay issife shiiqidi deeysi beettees entafekka cugan cugan uttidayssati guyarakka qas eqqidayssati deeysi beettees.

Qoodanka daro asay guyara issoti issoti uttin issoti issoti eqqidosona sinthan qasse heedzdzu asay kishi gidi beettosona entafekka issoy ba oosoa qonciseya maya ma7idi issoas immishe deees.

issife shiiqidi eqqida asati deyssati beettosona inta giddonka qasse issoti issoti banta oosoa quncisaya mayawa ma7idi sinthanka qasse darapheza bolla daabboyde issi beettees

Qoodanka daro asay maarara cugan cugan uttidosona inta giddonka qasse aadhdhidi aadhdhidii banta oosoa qonciseya maya ma7idi uttidosona issoy qass haasayishe dees.

Ogey beettees ogiya giddorakka bantta oosa qonccisiya mayo ma77idi qoodan daro asay sintha hamuttishe dees yuusharakka qasse enttana xeelliya daro asay eqqidi doosona.

cililo maatati mithati yuushan deis giddonka qasse qoodan daro asay shiiqidi uttidosona sintha baggarakka haasayeyssati de7oosona

guyera daro keeththaynne cililo mithati deyssati beettosona sinthan qas qoodan daro asay maarara uttidi issoti issoti xaafishe issoti issoti hayzishe de7oosona

Sintha baggara issi bitane tishsh gidi eqqidi deyssi beettes ikka qasse ba oosa qonciseya kumeththa mala ma7idi nam7u kushiya wolira gaththidi eqqidi sinthe xeellees.

denba bolla qasse banta oosa qonciseya mayo7a ma7idi kushenka bandira misilaya oyqqidi cugare cugara maaran eqqidi hamuttishe de7oosona.

qoodan daro asay issife keyidi eqqidosona ogian issoti issoti misileya oyqqidosona issoti issoti bandira misiley de7eyssa kushen oyqqidosona guyarakka keeththay deees

Qoodanka daro asay beettosona issoti issoti qass miicishenne woli xeellishe de7oosona issoy qass qanxees kushen oyqqidi

wolqama keeththa giddon qoodan daro asay de'iyayssi beettosonna. giddonka qasse attumati dumma cugan eqqidi, macatikka dumma cugan eqqidi, kushiya denthidi qaala geloosona.

qoodan daro asay issi keeththa giddo yidi yuuyidi be'ishe de'osona sinthanka qass issi mishiriya entana kusheya denthada malashenne bessashe da'awus

issi bitaney kumeththa ba mayoa ma7idi kushenka mayke oykqidi haasayishe sinthe xiillishe dees aguyarakka qasse asa misiley deybati dees

daro muruta ayfey murutettidi keydi cugan cugan doorettidi dees iya beyanawu qasse qoodan daro asay shiiqidi beyidi wolira haasayoosona

Qoo dandaro asay shiiqidi eqqidosona guyarakka qas mithay keexxetishe de'eyss keeththati wuro naagati beettosona giddoyka qas maatay deyssi beettees.

qoodanka daro asay maarara cugan cugan oydan uttidosona inta guyarakka qase keeththaynne mithati maatati deyssi beettees

qoodanka oyddu asay issi keeththa giddon uttidi deyssi beettees nam'ati issi cugan uttis nam'ati qasse sinthara duge simmi uttis guyarakka qasse daro bandira misiley beettees

Maatay deiya denban qoodan daro asay sa'an zokko zaaridi zin'idessona matanka qasse aadhdhida diddaroti uttidossona.

Qoodan ichashu asay deeyssati beettosona intafekaqa oyddoti issi baggan uttidosona issoy intafe sinthe keydi uttidi deees guyarakka qass keeththati deyssi beettees

qoodanka nam7u maca asati issi keeththe giddon eqqidi miicishe do7osona sinthe xeelidi guyarakka qass bandira misile xuufey de7eys beettees

Goodanka daro asay issife keydi ogean di'osona intafekka issoti issoti kushen bandira misiledeyssa oykqidosona sintharakka qas haaththay ude pultees.

keeththa giddon qoodanka daro asay maarara eqqidi sinthe xeellishe de7oosona inta guyarakka qas daro asay de7oosona

Qoodanka daro asay shiiqidi maarara eqqidossona intika qass tishsh gidi sinthe xeellidi miicishe do7oosona inta yuushanka qas misileti do7oosona

maatay deeya denban kuwase kaa7eya nayti issife wolira ka7ishenne laasishe de7osuna guyarakka qasse beyana yidi uttiya bootay dees

issi kaamey ogeyara bishe eqqis hikaamiyappekka qass issoti issoti wodhdhiyade issoti issoti qasse kaamiyan gelishede oosonna

issi keeththe giddon qoodanka ichashu asati beettosona heedzdzatikka giddon uttidosona issoy pengeyan uttis issiya qasse entahu qolada immada uttos

cugan cugan misiley deyssi beettees issi misileya bolla qoodanka oyddo asay deyssi beettes heedzdzati uttin issiya qolashe da7awus

Nam7u cugan shaaketidi de7iya misileti beettees he misileya bollaka qas issi waggan denban ka7ishe de7iyaa nayti beettosona issi bagganka qas daro asay shiiqidi xeellosona.

Giyaybeetis he giyanka qass murutoti dumma dumma murutoti deyssati beettosona intika qasse bantacu gancugan maarara doorettidi de'osona

Asee do'a inya muu fepti maaraba beessati deetteti dhappun ass hiuzinanchati banta eratessaan hassigiddu utossati deet

qoodan daro asay deeyssi beettes inteka qass dumma dumma banta ogeya bishe doossona matanka qas wolqama keeththati deeyssi beettosona

Qoodanka daro asay deyssati beettosona entafeka sintha baggara biitta qoncise ammayo ma'idi kushen oyqqidi qanxishe doosona guyara qass kushe abaqosona.

issife shiiqidi qoo dandaru asay maarara uttidosona intafekka qass issiya sintha baggara eqqada haasayawus intika yo isigoosona

Cillo mitha haythay deiya mitha giddon daro asay shiiqidi oydeyan uttidi cugan cugan wolira haasayishe de7oosona intabekka qasse gaxarakka daruti eqqidosona

Ogiya bolla kaamey maarara eqqidi de'eyssati beettosona ematarakka qase daro asay hamutishe de'eyssi beettees.

keeththa gidonkka qoodankka daro tamareti shiiqidi uttidosonna maaran maran giddonkka qassi issoti isssoti eqqidosona wolirakka haasayosona.

Qoodanka daro asay ogiyara hamutishi beyssatinne eqqidayssati deeyssi beettees inta guyarakka qas wolqama keeththati deyssi beettees.

Issi keeththa giddon tamariti banta timirte kumetha mayoa ma'idi maarara uttidi de'oosona iydeya bollakka qas dawutariti de'oosona.

Cililo maatay deya denbay beettis he denbanka qasse goodan daro asay shiiqidi issippe bolira eqqidi haasayishinne miicishe ufayettishe de'ssonaa issoti issoti saan uttidosona

Haathay shiiqidi goggidi beyssi beettes he haattappe qassi ushachcha baggankka haddirssa baggankka cililo maataara mithay shiiqidi de7eyssi dereti beettes.

bazzoy beettes he bazzuanka daro mithati melidide7oosona giddanka qass issi kafeya hamutashenne yuuyashe da7awus

cililo maata haythati deiya derey beettes he dereya bollaka qasse qoodan daro asay shiiqidi uttidosona issoti issoti sintha baggara uttidoson

guyara cililo wolqama mithati haythati deyssi beettees issi macasiya qass sinthara biitta qoncisiya maya ma'aada uttasu

sa7ay dhuma qass asati shiiqidi wolira issife quma kaththishenne tama eeththishe de7osona matarakka qas oydeti de7eyssati beettosona

issi macanaya uttos ekka qas biitta qonceseya mayaa yuusha xaaxada ma7ada sinthe xeella shedawus i guyanka qas mithati de7ees

keehidi lo7iya cililo maataynne mithay de7iya beeta giddon issi wolqqaama keetheynne he keeta guyen issi maccasiya eqqada miiccawus.

keehidi lo7eya cililo malara deya mithati shiiqidi deiya derey beettees he dereya bollarakka qas shuboti aadhdhidayssi beettees

issi mala lo7eya macanaya kumetha ba shiishi nua ma7ada issi baggara mayowa oyqqada issi baggara qass kusheya xeessan wothada miicawus

Cililo maatay deya denbaybeti seeden babilanka qoodan daro asay booththa moya ma7idi de7oosona intafe sintha baggara issoti issoti zin7idi uttidi miicosona.

adussa ogey giddora deyssi beettees ogeyappe qass ushachcha bagganka haddirsa bagganka keehidi lo7iya cililo maatara deya mithay deyssi beettees keeththaykka dees

daro qoma qommoti shiiqidi maaran doorettin daro asay qasse bantawu koshsheya koshsheya qomata ekkidi maanawu shiishosona

Qoodanka na'u maca asay deyssi beetkees entafekka qasse issiya ba kusheya denthada miicawus issiya qass kushen mobaylya oyqada sinthe xeellawus guyarakka mithati deyssi beetee.

Haththay bollara duge goggishe dees giddon qass eqqada issi macanea ba huphiyappe to7a derese micashe da7awus haaththayka i bolla goggees

qoodanka daro asay shiiqidi deyssati beettosonna entafekka qasse issi cugan wolira shiiqidi oydan uttidi oosiseyssati do7osonna guyarakka daroti eqqidosonna

qoodanka daro qeeri nayti cugan uttidi deyssati beettees entafekka qass issoti issoti kushen dawutara wuyqqidi eqqidossona

qoodanka daro asay deeyssati beettosona intafeka qass issoti issoti uttidi ooththosona matarakka qasse yidi xaafiseyssati du7oosona

qoodanka daro asay deyssati beettosona entafekka qass qeeri nayti maarara eqqidosona sintha bagganka qasse oosa ooththeya oosancheya ooththashe dawus

sintha baggara nam7u asati uttidessona guyarakka qase heedzdzati eqqedesona issoy ba ooso qoncisoya mayo ma7idi ooththishe deees guyara deyssatikka xeellishe de7osona

Qoodanka daro asay deyssi beettes entafe qasse nam7atikka oosanchota issoy yiidi dawutaryan xaafishe deees

Issi asa misiley tishsh gidi beettees ikka qasse tophiya qoncisiya bandira misileya ma7idi kushe waaga issa denthidi miicidi ufayettishe dees.

denbay beettees he denba bollara maatayi dees qasse yuushan qoodan daro tamareti shiiqidi eqqidi xeellosona guyarakka qasse daro keeththati beettees

Demba bolla qoodanka daro asay deyssati beettosona intafekka qasse issi cugan shiiqidi saan uttidosona issoti issoti eqqidosona

Nam7u asay sithe keyidi wolira issipe geeddarettidi wadhettishe de7oosona goyaarakka qassi daro asay shiiqidi entana xeellishe de7oosona.

dalga dembay deyssi beettes he demba giddonka daro asati laasishe deyssati beettosonna maatarakka qas daroti intana beyana uttidosona

qoodanka daro asay deyssi beettes entafekka qass sintha baggara banta gedan kusheya woththidi siiqi gidi sinthan de7oosona guyarakka qasse maarara eqqidosona.

Oyddu asa misiley deyssi beettes issa bollaka qananisa baqala yaagiya sunthay de7iya xuufey beettes

Dalga denbay beettes he denba giddonka kaasiya ka'iya nayti wolira ka ishe de'oosona sintha baggarakka qasse deretinne mithati deyssi beettees

denbanka qasse kowaasiya ka7eya heedzdzu nayti sinthe hamuttidi beyssati beettusona inta guyanka qasse maataynne uuthay deyissi beeta

Asi hiillan go'ettanaw medhi medhi kessida iqatidi oossonna intika qasse maaran cugan cugan shiiqidi de'oossonna

Issi keeththa giddon nam'u maca nayti di oossona issiya bayzanawu eqqada bayza shedawus issiya shammanau yaada shamma shedas.

Wolqama keeththa giddon hiillara go7ettanawu go7a imiya miisheti keedi maarara maarara uttidi deeyssi beettees.

Qoodanka oyddu iita ba dentheyssin akaafa geetetteys deyssi beettees ikka dumma dumma malara dees

Dalgga ogeya bollara nam7u asati saykileya oyqqidi wolra miicishenne haasayishe boosona guyarakka qasse abebatinne mithati beettosonna.

ogey beetteesi ogea bollarakka daro asay gedaranne saykilyara boosona sinthan qas issi dondza bitane tish gidi beetteessaykila oyqqi laaggees

qoodankka daro asay maarara saykiliya essidi a bolla uttidosona enta guyarakka qassi keehidi lo7iya keeththatinne mithati abeebati deyissi beettes.

ogeya bolla maarara saykileti eqqidosona he guyarakka qase issi issi asati yuuyi yuuyidi xeellishe de7oosona

Ushacha bagganne haddirsa baggan keeththati deyss beettees he keeththata giddonka qasse oydeti de7eyssati beettosona oydeya sinthanka issi motorey eqqidi de7eysi beettees

Kaamey sinthe keydi eqqidi deyssi beettes guyarakka qas daro asay hamutishe bishe deyssati beettosona matanka qas mithati deyssati beettosonna.

Ogey beettees he ogeyarakka qas kaameti yishe deyssi beettees ushacha bagganka qas keeththatinne mithati deeyssi beettees

kaameti eqqidi de7osona he kaamiya bollakka qas asati boorata ude goochi goochi kessishe deyss beettees issoyka qas boora goochchees

issi kaamey nam'u mala oyqedi deesi beettees guyarakka qase zo'o malara dees sinthara qase booththa malara dees kaamiya bollaka xuufey dees

Saa baggara ogey deees bollanka qas keexettidi adussa ogey deyssi beettees he ogeyarakka qas adussa kaame bishe dees.

wolqama kaamey ba kaame ogeyara simthawu bishe deees iaappekka qas ushachcha baggan keeththay hadirsa baggan mithaynne haythay deysi bettees

Qoodanka oyddu asay eqqidi deyssi beettes guyarakka qass keeththa giddon kaameti eqqidosona sintharakka qase issi kaameya ba kanche eqqada deyssi beettees.

Qoodanka heedzdzu asay tish gidi deessi beettees intafe qass issoy intana bessees nam7atikka qasse eqqidi yana is goosonna guyarakka kaamey eqqidayssi beettees.

Qoodanka daro kaameti ogiyara boosona issi bagganka qasse maarara qoodan daroti eqqidossona matarakka qass mithati deyssi beettes.

Keehidi lo7iya adussa ogey deyssati beettoson he ogeyarakka qasse gita kaamey sinthe yiishe deees

kaameti eqqidi deyssati beettosona kaamiya bollanka qase asay ke7idi issi bolla shiishidi woththishe do7osona sa7anka qasse maarara asay eqqidosona

keehidi wolqama keeththati cugan cugan maarara keexettidi wurishe beyssi beettees giddonka qasse kaamey eqqis he kaamey achara asay hamuttees

wolqama keeththay keexettidi wuridi deeyssi beettees aadhdhidikka kare pengeeta gurdettidi de'y beettees.

Issi keeththa giddon qoodan daro asay shiiqidi wolira cugan cugan uttidi haasayishenne ooththishe di7oosona

Qoodanka heedzdzu asay keeththa giddon eqqidi wolira haasayishe de'oosona nam'atikka kushe denthidi wolis odishe deyoosona.

wolqama keeththa giddon qoodanka oyddu hasay deyssati beettosona intafekka qasse issoy aaway ba naytara uttidi quma maanawu miici haasayishe dees

Oyddu bootan shaaketidi de7iya keeththay deeyssi beettees anka qas aadhdhi aadhdhi deyssan oydeti shiiqidi cugan uttidayssi beettees xaraphezaykka deeyssi beettees.

wolqama keeththay keexxettishe deeyssi wuro naagi beettes keeththa bollanka daro asay ooththishe de7eyssati beettosona aadhdhidikka qas xeelleyssati du7osona

Qoodanka nam7u asay baynta kumethaada hayzees.

Wolqama keeththay nam7u baggara keexxettishe deeys beettees sinthanka qase issi kaame eqqidi deeyssi beettees

Wolqama keeththa giddon qoodan daro asay shiiqidi issife wol qoommidi miicidi ufayetishe de'oosona inteka qas sinthe xeellosona.

welqaama keeththay hirki anowappe keexettishe ude ke7idi beyssi beettishe dees he keeththaykka qas keexettidi buribinna buro jammarettes

Walqama keeththay keehidi lo'eyss deeys beettiis hessaa bagganka qas asay hamutishe de'eyssi beettis bollarakka qas de'ees keeththay.

wolqama mithay haythara cililoykki hidi lo7eysi dees ya yuushanka qasse keeththay keexettidi de7eys beettees sintha baggara ogey deyssi beettes

issi keeththa giddon qoodan daro asay uttidosona issoy qass eqqidi entana xeellees intika qasse kushen dawutara oyqqidi xaafishe de7osona

Mitha kanchera keexettida keethay dees he keetha giddonkka daro tamaareti uttidosana sinthankka qasse asttamaarey tamarssishe de7ees.

issi keeththa giddon qoodan daro maxaafati baynta marara maarara cugan cugan doorettidi de7eyss beettees enta sunthaka qoncisiya xuufey dees

wolqama timirte keeththay deasibetes timirte keeththa qonciseya xuufeykka bollandees sinthanka aadhdhidi daro asay hamuti keeshenne gelishe du7osona

Wolqqama keeththati yuuyidi yuushan keexetii dizayssati beettees he giddon qase qeeri nayti wolira oyqettidi woxxi woxxi ka'ishe doosona

issi keeththa baggay deyssi beettees keeththa baggarakka qas giddora asay ude ude ke'eshe boossona sa'aykka qas maatayinne mithay deyssi beettes

Issi keeththa giddon qoodan heedzdzu asay deyssi beettes nam'atikka eqqidi xeellees issoy qasse entana bessishe deees

Issi keeththa giddon qoodan daro asay shiiqidi uttidosona intika qass dawutara oyqqidi xaafishe de7oosona issoti issoti sintha xeellosona.

qoodanka ichashu asay deyssati beettosona entika qass issoy issoy baynta kushen oyqqidi quma ekkishe de7oosona boliska qasse qolosona

Ogey maarara anappe dendidi keexxettishe giigishe beyssi beettees sintharakka qase dereynne deriya bollaqa mithati deyss beettees.

kaamey ogeya bookkishenne giigissishe beyssi beettees mataraka qasse asay hamuttidi aadhdhishe beyssi beettees ushachcha baggankaadirsa bagganka mithati de7oosona

Issi keeththa giddon qoodan daro asay shiiqidi cugan uttidosona intika qass wolira haasayishe issoti issoti qass dawutaran xaafishe doosona.

Ogey beettis he ogiya bollanka qoodan ichashu asati eqqidesona matarakka qas kaameti eqqides beettes ushachcha bagganka haddirsa bagganka mithati de'osona.

ogey beettis he ogiyarakka qoodan daro asay issife gididi hamutishi beyssi beettes ogiyappe qasse dhoqidi mithaynne derey deyssi beettes

Ogey beettees he ogiyappe qasse ushachcha bagganka haddirsa bagganka zumay deyssi beettees sinthanka qasse kaamey ogiya ooththishe beyssi beettees.

Ogey beettes he ogeyara qas kaameti sinthe yoosona guyan qass go7a immiya miisheti de7oosona ushachcha bagganka haddirsa bagganka keeththati aadhdhe haadhdhi de7oosona.

kaamey ogiya bookkishenne ooththishe deees sinthan qass issi bitane eqqidi tishsh gidi sintha xeellees guyarakka qass daro maatati mithati beettosona

ogey oosettishe de7eyssi beettees sintha baggarakka nam7u bitaneti hamuttishe boossona guyarakka qasse nam7u bitaneti yiishe do7ossona ushachcha baggankaadirsa bagganka mithati de7oosona

Haaththay gogishe dees issi mishiriya yada haaththa duuqashe dawus yuu shanka aadhdhidi qas maataynne mithay qas zumay deyssi beettes.

Qoodanka daro asay de'essi beettees intika qass cugan cugan eqqidosona guyarakka qas dereynne maatay mithay de'essi beettees.

Qoodanka daro asay deyssi beettees intafe qas sintha baggara issoti issoti banta kushea haaththara meecetishe de7oosona guyanka qasse haraso yuyuuyi xeelleyssati doossona

keeththay keexxettidi wuridi deyssi beettes nam7u bagganka sintha baggan qas denban maatay deyssi beettees guyarakka qase sumayn deyssi beettes

issi bessan haaththay googishe dees issi macashiyakka qas duuqashe dewus guyarakka qass maataynne wolqama derey deyssi beettes

haaththay goggees he haaththaka qas daruti yidi duuqishe du7osona mataraka qas uuthaynne maatay mithay deyssi beettees

Oosos go7eya ooso miishey beettees he ooso miisheyakka hiillara go7ettana hiillanchati medhidi kessidara beettashe dawus.